Egya hyehyeɛ bi akɔso wɔ beebi. Kaas esisi hɔ ne adan esisi hɔ nyinaa ahye. Amanfoɔ egyinagyina kwa ho. Faya sɛvis foɔ soso ena mu a ɔmo dum gya no.

Abranteɛ bi ɛkotow hɔ. Saa abranteɛ yi ɛhyehyɛ sola panil ɛwɔ fam. Saa abranteɛ yi ɛhyɛ ataadeɛ tuntum. Na abranteɛ yi nkyɛn no batere esisi hɔ a ɛyɛ kaa batere.

Gyata nnan bi akye nwura mu nantwi a ɔmo de no ato fam. Baako kura ne kɔn mu. Ɛna mmiɛnsa so kura n'akyi. Gyata no baako dwane a ɔba abɛka ɔmo ho.

Apolisifoɔ nam hɔnom. Papa baako repra a ɔhyɛ atadeɛ a ne down no yɛ orange. Papa baako nso hyɛ dan mu a ɔhyɛ atadeɛ a top no yɛ orange, ɛna down no nso yɛ orange.

Ɛmbaa bi nenam dwom. Ɔmo totɔn ntoma wɔ hɔ nom. Ɛmbaa ne bi soasoa neɛma ɔmo de kɔ ekyi. Ɛmbaa ne bi soso egyina hɔ a ɔmo di dwa. Ɛntoma soso ɛwɔ hɔ no yɛ afrikan print.

Nkrɔfo bi nam dwam a wɔretɔ adeɛ. Maame baako akoto a ɔreyi adeɛ afiri kyɛnsee mu. Maame baako nso tena anim a ɔne no rekasa. Maame baako nso gyina akyi hɔ a ɔba hyɛ n'akyi. Saa nkrɔfo yi yɛ maa.

Nkwalaa mbɛɛma bi edware nsuo Na saa nkwalaa yi ehyehyɛ nika tuntum. Na saa nkwalaa ɛnhyɛ ataadeɛ. Nkwalaa miɛnsa afa ɔmo nyɛnko ho esisi ɔmo kɔn ho.

Nkurɔfoɔ bi gyina table bi ho. Saa nkurɔfoɔ yɛ Aborɔfo mmaa mmeɛnsa. Saa Aborɔfo yi hyɛ atadeɛ fitaa.

Amanfoɔ didi line mu. Saa nkurɔfoɔ yi, wɔn mu bi hyehyɛ nose mask. Wɔn mu bi nso so hyehyɛ ɛkyɛ. Binom nso so agye akonnwa a wɔatena ase, na kyerɛ sɛ wɔabrɛ.

Ɛnkrɔfo bi egyina adaka hu na saa adaka yi, ɔmudi flawɛs ato so. Ɛnkrɔfuɔ yi ɛhyɛ ntaadi tuntum ɛne aketewia tuntum. Papa bi gyina adaka no ɛnim a okura baibu.

Asraafoɔ bi gyinagyina hɔ. Sa asraafoɔ yi akyi no, ambulance si hɔnom. Asraafoɔ no baako retwerɛ adeɛ. Baako nso so kura tuo.

Nkurɔfoɔ bi gyina nsuo mu. Na saa nkurɔfoɔ yi mmabaawa ne mmarima na wɔgyina saa nsuo yi mu. Ababaawa baako hyɛ ataade tuntum. Mmranteɛ no nso ebinom hyɛ ataade fitaa. Na saa nkurɔfo yi obiara apagya ne nsa.

Nkurɔfo bi abɔ wɔn ho kyɛnku a wɔne asraafo ɛreko, na saa nkorɔfo yi binom kura American flag. Asraafo ne hyɛ ntaadeɛ tuntum a wɔagye helmet de akata wɔn tiri so.

Ɛdan mu akonnwa a wɔfrɛ no sofa si dan bi mu. Table si mfimfin. Dan no mu so yie pa ara. Staircase a ɛliidi kɔ soro nso so wɔ saa dan no mu.

Nkurɔfoɔ bi tete table ho a wɔredi nkɔmmɔ. Na saa nkurɔfoɔ yi, maame baako gyina wɔn anim a ɔne wɔn rekasa. Saa maame a ɔgyina hɔ yi yɛ Bibini. Nkurɔfoɔ yi nso a wɔtete table yi ho no, baako yɛ Buronim barima, ɛna wɔn a wɔaka Mmuronin baa.

Nkurɔfoɔ bi redi asa, na saa nkurɔfoɔ yi, wɔn mu mmienu yɛ mmaa. Baako yɛ barima. Mmaa no baako hyɛ blue, baako nso hyɛ green, ɛnna aberanteɛ a ɔwɔ wɔn mu no hyɛ tuntum.

Nkɔla bi ɛtete fam. Saa nkɔla yi ɛyɛ mmarima. Maame bi gyina ɔmo anim a ɔne ɔmo kasa. Abranteɛ bi gyina akyi a ɔhyɛ ataade yɛlo. Ɛdan bi nso si ɔmo akyi.

Table bi si ha sei a mfidie gu so. Nkurɔfoɔ bi tete table no ho a wɔde mfidie no resua adeɛ. Saa nkurɔfoɔ yi, ebinom yɛ mmaa, ebinom nso yɛ mmarima.

Nkrɔfo tete ha sei a wɔn nyinaa yɛ mmaa ne nkwaraa. Na saankwaraa y yɛde adeɛ abobɔ obiara ani baako baako. Saa nkrɔfo yi yɛ maamefoɔ mpenimfoɔ a wɔabɔ duku ne nkwaraa.

Ababaawa bi te hɔnom a ɔhyɛ nose mask, na saa ababaawa yi nkyɛn no, nɛɛseni gyina ne nkyɛn a ɔrewɔ no paneɛ. Saa nɛɛseni no nso hyɛ ne nose mask, saa nɛɛse yi hyɛ ataadeɛ blue.

Mmranteɛ bi redi asa. Na saa mmranteɛ mmienu yi hyɛ singlet fitaa. Na wɔn nkyɛn mu no, ebinom gyinagyina wɔn nkyɛn a wɔrebɔ twene a wɔatwa wɔn ho ahyia.

Asrafoɔ bi retwe ahoma. Ebinom atotɔ fam. Ebinom nso gyinagyina hɔ. Na saa asrafoɔ yi binom yɛ mma, binom nso yɛ mmarima. Na alaagyifoɔ bi nso gyina ɔn nkyɛn.

Ɛdan bi si hɔ. Ɛdan no yɛ aborɔsan. Amanfoɔ tete hɔ, ahwedeɛ gu ɛdan no anim. Amaamefoɔ tete ɛdan no anim. Ɛdan no yɛ ɛdan a ɔmo nwieɛ.

Aberanteɛ bi ne ababaawa bi te hɔ, ababaawa no kita kube na aberanteɛ no kita juice. Aberanteɛ no de ade kɔkɔɔ abɔ ne tirim, ɔsan so hyɛ ataade kɔkɔɔ. Ɔbaa no ɛresere.

Nkurofoɔ bi aboa ɔmo ho ano a ɔmo kura bana. Na saa bana yi so no, apapafoɔ mmienu wɔso. Na saa bana yi so no, yeatwerɛ a niw naegyeria es pɔsibol.

Papafoɔ mmienu asɔ motorbike mu a wɔde rehyɛ kaa mu, na saa apapafoɔ yi baako hyɛ orange na baako hyɛ blue, kaa no a ɔde moto no ɛrehyɛ mu no yɛ kaa fitaa.

Nkurɔfo bi te boat so wɔ nsuo so, saa nkurɔfoɔ yi redi nsuo so agorɔ, saa nkurofoɔ yi binom hyɛ yellow, binom nso hyɛ blue.

Nkorɔfo bi ɛte trakta so. Na saa nkorɔfo yi ɛyɛ mpapafoɔ mpaninfoɔ. Na nnipa a ɔɔka saa trakta yi yɛ Gaana manpanin dadaa Gyɔn Dramani Mahama.

Ɛnkonwa mienu esisi ɛdan bi mu. Na saa nkonwa mienu yi baako yɛ blu, baako yɛ griin. Ɛnfonin ɛsoso ɛbobɔ ɛdan ne mu. Na teebol si mfimfini a flawɛs esi so.

Abranteɛ bi de ne nsa baako asi fam de baako akyerɛ wiem. Na saa abranteɛ ataade a ɔhyɛ yɛ Ghana flag. Na saa abranteɛ yi nkyɛn no, mmabaawa ne mmranteɛ agyinagyina ne nkyɛ a wɔatwa ne ho ahyia.

Mpaboa ne phone gu table bi so. Spectacles ne book nso so gu so, na table no so no, wɔadorɔ African map wɔ so.

Nkwalaa bi wɔ dɛm a ɔmo di agorɔ. Ebi mo to ɛnwom, ebi mu soso bɔ twene. Mpaninfoɔ soso gyina ekyi hɔ a ɔmo di nkɔmɔ. Maame baako so gyina hɔ nom a ɔhyɛ ataadeɛ griin.

Nkwadaa bi retwi bike, na saa nkwadaa yi yɛ mmarima mmeɛnsa. Baako hyɛ atadeɛ blue, baako hyɛ kɔkɔɔ, ɛnna baako hyɛ green. Aberanteɛ bi nso so adan n'akyi a ɔrekɔ. Ɔno nso hyɛ atade a ɛyɛ blue and yellow.

Mmabaawa mmiɛnsa bi gyina hɔ a wɔredi asa, baako hyɛ kyɛ kɔkɔɔ ne ataade fitaa, baako nso apagya ne nsa.

Papa bi ne maame bi koto hɔ. Nkwadaa mmienu nso so koto wɔn ntam. Saa nkwadaa mmienu yi, baako yɛ barima, baako nso yɛ ɔbaa. Barima no hyɛ atadeɛ yellow, ɛna ɔbaa no hyɛ blue.

Papa bi ɛte ɛdua bi so. Na saa papa yi, ɔde duku akyekyere ne ti. Na saa papa yi ne ɛtenabea ɛyɛ kwan mfinifin. Manfoɔ gyinagyina ne nkyɛn a ɛbi mu kurakura katawia.

Mmabaawa bi gyina atɛkyɛ mu. Mmeranteɛ nso gyina nkyɛnkyɛn. Na saa mmabaawa yi kura rɔba bowls a wɔde resa atɛkyɛ no bi. Mmabaawa no bi hyɛ ntadeɛ kɔkɔɔ.

Nkurɔfoɔ bi tete hɔnom. Saa nkurɔfoɔ yi, ebinom yɛ abibifoɔ, ebinom nso yɛ aborɔfo. TV kakraka bi bɔ dan mu hɔnom. Saa nkurɔfo yi, ebinom hyɛ ntadeɛ tuntum, ɛnna ebinom hyɛ ntadeɛ kɔkɔɔ.

Nkonnwa mmienu sisi hɔ a wɔde table asi mfimfini. Wɔde flowers asisi hɔnom a a wɔde asiesie hɔ. Wɔaduadua binomnso so a ɛno nso nam soro. Nkonnwa mmienu nso si akyire ma amanfoɔ mmienu.

Aberanteɛ bi ne ababaawa bi redi asa, na ababaawa no hyɛ atadeɛ tuntum ne mpaboa kɔkɔɔ. Aberanteɛ no nso hyɛ ky kyɛ tuntum ne atadeɛ tuntum. Ebinom atwa wɔn ho ahyia a wɔrehwɛ wɔn.

Papa bi gyina dwom a okura ne fon abɔ eprɔn. Na saa papa yi enim no eduaba egugu n'enim. Papa yi ɛsere na ne nkyɛn mu no ɛntose ɛne bayerɛ egu ne nkyɛn.

Papa bi kura moto a ɔnam kwn so. Na saa papa yi akyi no, kaa tuntum bi di n’akyi. Na ne nkyɛn mu no, kaa kɔkɔɔ na kaa fitaa nso nam ne nkyɛn mu.

Maame bi te hɔnom a wasɔ n'abɔdwe. Na saa maame yi nkyɛn yi, aduane atwa ne ho ahyia, na saa aduane yi, ebinom yɛ amango, ɛnna ebinom nso so yɛ borɔdeɛ.

Nkonwa bi etwaa teebol bi ho ehyia. Na ɛdan na nkonwa no si mu no laet ɛbobɔ soro. Ɛdan ne fɔm nyinaa ɛyɛ fitaa.

Amanfoɔ te car mu a wɔnam kwae mu. Ɔsono baako nam wɔn car no anim. Ɔsono mmiɛnsa nam wɔn nkyɛmu.

Ɛnkonwa tuntum bi esi ɛdan bi mu. Na saa dan yi yɛde mfonin abobɔ ɛdan ne mu. Ɛdan ne soro ɛyɛ fitaa. Saa nkonwa tuntum ase ɛnso laet blu bi asɔ wɔ aseɛ .

Nkurofoɔ bi ɛtɔn ntaadeɛ. Amanfoɔ egyina hɔnom a ɔmo tɔ ntaadeɛ no bi. Abranteɛ baako ɛte hɔnom a omiamia ne fon so. Abranteɛ baako bi nso gyina hɔnom a ɔnom nsuo wɔ bɔtol mu.

Nkurofoɔ bi ɛnam dwamu a ɔmo tɔ adeɛ. Maame baako te hɔ a ɔtɔn makyes. Ambrɛla blu ɛn hwaet esi hɔnom. Adaka bi nso so esi maame n'akyi.

Mmaeranteɛ bi reyɛ adwuma. Mmeranteɛ yi, ebinom kura shovel a wɔretu fam. Baako nso gyina wɔn nkyɛn a ɔrehwɛ wɔn. Mmienu nso gyina akyi hɔ a wɔn nso so repagya afidie bi.

Mmeranteɛ mmienu bi gyina hɔ a wɔrebɔ table tennis, saa mmeranteɛ yi hyɛ ntadeɛ yellow, na saa mmeranteɛ yi nkyɛn no, papa bi te hɔ a ɔhyɛ atade yellow, na amanfoɔ nso gyina nkyɛnkyɛn a wɔrehwɛ wɔn agodie.

Nkurɔfoɔ mmienu bi koto hɔ a wɔrehwɛ afidie bi. Saa nkurɔfoɔ mmienu wei yɛ aborɔfo mmarima aborɔfo mmienu. Nkurɔfoɔ yi hyɛ atade tuntum.

Aban mpaninfoɔ ne asraafoɔ bi gyinagyina hɔ. Aban mpanimfoɔ noo bi redi nkɔmmɔ. Saa aban mpanimfoɔ yi, binom hyehyɛ wɔn refrectors, bi nom nso hyehɛ wɔn helmet.